hedeweelcho dano agarooshshe yineemmo woyixe hedeweelcho daggannowe kaameelunni hattono wolurichinni dagganno dano agarranni mereeshshaati kuni gooxeessaho ikko addi addi darga iillannorichooti

fayyimmate ijaara yineemmo woyixe kuni ijaari fayyimmate owaante uyinanni mereershira lowo kaa'lo afi'rino konne ijaara ijaarriro mannu lowontanni xiwana akka mara daanno woyite ofoollannowanna goxannowa hooge digaddadamanna

konforaansu bate yinanni woyite mootimmate widoonnino ikko amma'note widoonni mannu gamba yee ofolle hasaawanno yannara koonforaanse yine uwoshshinanni konne darga mootimmate widoonni ikkiro mannaho kajeelsha uyinanni hofoshshinshanni

paasipoorte shiqinshanni mereersha yinanni woyite kunni mereershi'ra mannu gobbayidi woy baara widira loosoho bobbahanno woyite tenne ayemmate kaardhe amadikkinni bobbaha didandaanna

fayyimmate pooliise woy hedo cu'mishiisha yitannoti fayyimmate pooliise yaa addi addi mannaho keeraancimma agartannota woy mannaho mayi horo uyitannorotini owaante ma a afidhinoro poolisete horoisi maatiro dagate hedo cu'mishiishate

quchumo minnate porojekite yineemmo woyite quchuma biifisate babbaxxitino garinni seesallicho mine dhue hijaara hijaarre quchuma biifisate tini doogo mitte ikkite leeltanno

quchummu dagate rosi mine yineemmo woyite daga marte roso roosse rossanno darga ikkanna konne darga foafamannohu rosaano rosiisaanonna hattono wole rosu hoowe agaranno manni hee'ranno

fayyimmate uduunne yineemmo woyite fayyimate mine calla horoonsineemmoha hikkanna konne uduunne mannaho xisso giddota ikki toggoubbata rahotenni afatenna maya xiwani xiwinoro bade afate kuni uduunnichi lowohoro aanno

hedeweelcho dano agarooshshe yineemmo woyite mannaho ikko mine horoonsi'nanni saadara dagganno danooti tini dano giirate widoonni attono wole wolu korkaati widoonni daggannote

fayyimmate ijaara yinemmo woyite fayyimmate ijaari addi addi fayyimma agaxinanni uduunnicho hirranniwaanna fayyimmate woy xagichu mine yine woshshinanniha koonne fayyimmate ijaara yine woshshinanni

giirate dano gargarranni bayicho yineemmo woyite kuni mannu quchumu giddo hee'rannohu giira kalaqantunsaha ikkiro xaa yannara rahotenni mootimmate doowwo leenna rahote marte iillite giirate dano hooltanno doogooti

qaaqquullu akime yineemmo woyixe qaaqquulle calla akkaantannorewe qaaquullu qisso daafira calla badde affanno gede rosino we fullahino mannaati

hinkote fayyimma yineemmo woyite hinko sagale saga'lineemmo woyite sagalenke daakkannota ikkitannatenne hinkora sagale intoommohu hinkote iima keeshshanno ikkiro woy fiqiiqi'nikkinni keeshshanno ikkiro hinkote aana fayyimate qarraabbanno

fayyimmate ijaara yineemmo woyite quchumahono ikko baadiyyete kuni hijaari minama hasiissanno mayira yinummoha ikkiro konne ijaara lamenka darga minniha ikkiro mannu rahotenni akimete horo afi'ranno

buqqeete fayyimma yineemmo woyite mittu manjira buqqe keeraancho ikkituha ikkiro loosannorenna assannore bade afanno konne manchono buqqeete fayyiimma noosi yinanni

qarqarinke keeraanchimma yineemmo woyite qarqaraho addi addi ishini uwiha ikkiro keeraanchimma didagganna kuni ishini uwinoha addi addi garinni fiine ka'ne giira hoongiro xibbu daanna

poostu mine yineemmo woyite mannu sokkasi sayisi'ranno doogo keeru sokka hattono dadillunnita woleno woraqatunni borreessine sonkanni sokka loossanno uurrinsha mereersha ikkitinota xawissanno

qaaqquullu akime yineemmo woyite qaaqquulle calla akkaantannore ikkitanna qaaquullu xissamiha ikkiro qaaqquullu akimewa roore massinanni kuriu qaaqquullu owaante calla wiitannoreeti

taraawanno xbbjineemmo woyite mittu xiwamino manchinni wole mancho fayyu manchira taraawanno tini taraawanno doogono uddi'ratenni hattono sagale woy ledo itatenni foolunninna woleno insa lawannori taraawanno

taraawanno xibb yineemmo woyite mittu xiwamino manchiwiinni wole xiwaminokkihuwa fasyu manchiwa sae xiwan ikkannoha kone trwnno yine woshshinanni kuni xibbi aye woteno foolunni attono uddano uddi'ratenninna ledo goxatenni sa ara dandaanno

fayyimmate poolise woy edo cu'mishisha yaanohura mittu manchi fayyimmasi hiitto agadhannoronna fayyimmasi mama agadha hasiissannosiro kullanninna woy rosiinsannisi doogo giddo tini mitte doogooti

fayyimmate uduunne jineemori lawishshaho addi addi fayyimmate mine horoonsi'nanni xiwamiro mannaho marfe qansanni woyite hattono xiwana gitto gobba seekkine la ate horoonsi'nanni uduunnichooti

taraawanno xbba yineemmo woyite mittu xiwamino manchiwiinni wolu manchiwa sa anno 0ti konne b addi addi garinni gargadhinanni konne bb gargadha hoongiro manchi beettira lowo qarra abbanno

polexikaho yineemmo woyite mitte dagara baxete miqicho ikkinoha ikkanna mitte gobpha polexiku nookkiha gashshite didandiitanno polexiku hoogeha ikkirono gashshootu nooha yine diheendanni

qarqaru keeraanchimma yineemmo woyite qarqaru babbaxxino ishininni ishinanno woyite addi addi qarra abbanno kuni xibbunninna hattono wolurichi daani konne hoolate qarqaranke fiine ka'ne fiinoonni ishine giira hasiissanno

qarqaru keeraanchimma yineemmo woyite qarqarinkera addi addi ishini uwannokki gede qarqara qooxeessa woy attono wolere lawinore biifisate ikkanna konni qooxeessira ishinu hee'riro fiine ka'ne biifinsoonni qooxeessa qarqaru keeraanchimma agarroonni yine woshshinanno

kalqete fayyimma yineemmoo woyite mitte gobbata calla ikkitukkinni wo'ma kalqoomu deerra hanqaffinota ikkitanna tini qalqete fayyimma lowo geeshsha horo uyitanno mitte gobba xiwanunni gawaajjantuha ikkiro xagichonna womaashu kaa'lono assitanno

quchumu doogganna buusa yineemmo woyixe tini quchumu giddo afaantanno doogga ikkitanna buusuno tenne dooggara lolahu ha'rara darre kaameelunna mannu hattono wolurichi sa annowa karroonni buusaate